Boky iray izay toa boky fianarana miloko mavo sy volomboasary ny fonony ary misy sary misongadina toa tanàna iray. Ny anaran'ny boky dia lovako ary eo ambaniny dia misy soratra hoe fianarana teny malagasy, misy koa soratra hafa manondro fa izy io dia ho an'ny kilasy famaranana.

Karazana mofo kely maromaro izay toa ao ny misy voanjo, misy dibera. Misy soratra vita tanana milaza ny vidin'ny sakafo tsirairay sy ny akora ampiasaina. Misy koa vata misy sakafo hafa izay tsy dia hita mazava tsara loatra. Eo an-tsehatra, ao anatin'ny fivarotana dia misy jiro mamirapiratra amin'ny sakafo ka mahatonga azy ireo mahasarika kokoa.

Efitrano iray izay taratry ny masoandra avy amin'ny varavarankely, misy fandrina, latabatra, seza ary efitrano fandrona. Ny rindrina dia miloko fotsy ary misy sary hosodoko miantona. Ny gorodona dia vita amin'ny simenitra izay alokalofana avy amin'ny jiro miditra avy amin'ny varavarankely.

Talantalana anankiray misy rihany telo ahitana karazam-boky samihafa. Eo amin'ny faharoa amin'ny ilany ankavanana dia ahitana voninkazo maitso iray. Eo amin'ny fahatelo kosa eo amin'ny ankavia dia ahitana fakantsary miloko mainty.

Seza iray vita amin'ny vy izay manana loko roa: mena sy maitso. Ny seza dia napetraka eo amin'ny tany mandoto ary misy zavamaniry maitso lehibe iray eo akaikiny. Ny zavamaniry dia manana ravina lehibe sy malalaka; ny manodidina ny seza dia misy tany fotaka ary misy zavatra kely maromaro toy ny tapaka sy ravina.

Tanan'iray izay mitazona ranon-javatra fatao amin'ny volo, ny tavoahangy dia misy misoratra amin'ny teny vahiny, ny vokatra dia voalaza fa manampy amin'ny famaritana ny volo maniry ary mifehy volo tsy mety miorina, ny tavoahangy dia misy dimampolo amby roanjato mily litatra izay ranon-javatra avokoa izany.

Sainam-pirenena iray ahitana telozoro roa mifamatotra: ny iray eo ambonin'ny iray, ny telozoro roa ireo dia samy manana sisyny manga ary ao anatiny dia misy lokomena, ao amin'ny telozoro tsirairay dia misy endrika fotsy, ao amin'ny telozoro ambony dia misy volana sy kintana fotsy ary ao amin'ny ambany kosa dia misy kintana fotsy lehibe kokoa. Ny saina dia manana endrika tsy mahazatra raha oharina amin'ny sary hafa satria tsy misy endrika mahitsizoro.

Kaompresera rivotra iray izay lehibe sy mavesatra ary misy kodiarana mba hampietsiketsehina azy mora foana, miloko meny izy ary ahitana marika, ny manandanja aminy dia ny tanky lehibe izay mitahiry rivotra ny motera elektrika dia mampandeha azy ao anaty silindra. Izy dia hampiasaina amin'ny fampiofanana kodiarana fampiasaina fitaovana rivotra ary ny fandrafetana.

Fitaovana iray ampiasaina amin'ny fikarakarana volo. Misy borosy roa samihafa, ny iray vita amin'ny metaly volamena ary misy nify tsara, ny iray kosa dia vita amin'ny volo malefaka. Ny fitaovana manontolo dia miloko mainty ary misy tariby herinaratra mampifandray azy amin'ny loharanom-pahefana ary ao anaty boaty mainty misy soratra volamena no misy azy ireo.

lovi iray izay misy sakafo malagasy ao anatiny dia misy farofotsy hena mahasaka amin'ny lokomenty ary koa lasarofoatabia ny hena dia toanan-drahoana tamin'ny zavamanitra maro samy hafa izay mahazatra amina andro malagasy ny sakafo dia natolotra tao anaty lovia fotsy ary misy sotrorovotra miaraka aminy

Ramatoa anankitelo mitazona angady, toa mangady izany. Aoriany osa dia ahitana lehilahy anankiroa : ny iray manao solomaso ary misotro rano, ny iray kosa dia mandinika. Aorian'izy ireo dia ahitana tao fototrana trano vao manomboka. Eny lavitra eny kosa dia ahitana tanàna maromaro.

Latabatra iray izay feno karazan-tsakafo matsiro. Misy lovia misy hena nendasina sy saosy ary koa ovy sy salady. Misy koa mofo sy izany akoho nendasina ary tavoahangy misy zava-pisotro misy ranom-boasary makirana ary menaka. Ny sakafo dia mijery mahafinaritra ary vonona hohanina.

Ao ambany lanitra manga, misy trano roa miorina amin'ny tanimena. Ny trano lehibe kokoa dia vita amin'ny biriky mena ary manana varavarana sy varavarankely misy hazo. Ny trano kely kokoa dia manana tafo vita amin'ny vy ary misy lavarangana misy lamba miantona. Misy kianja kely eo anelanelan'izy ireo ary misy zava-maniry maitso maniry eo amin'ny manodidina.

Tanàna kely midadasika izay any ambanivohitra. Ny trano izay samy manana endrika sy loko samy hafa, manome fiainana sy fahafantarana ny tontolo iainana. Ny tany manodidina izay misy loko mena mampiavaka azy dia mampiseho ny hatsaran'ny tany malagasy. Ny voly kely izay maniry eo amin'ny tany dia manome antsika famantarana ny fiainan'ny mponina eo an-toerana izay miankina amin'ny fambolena mba ahaveloman'ny tenany.

Zava-maniry iray mipetraka amin'ny fitoerany lehibe izay voafatotra amin'ny rojo vy. Ny zava-maniry dia manana ravina lehibe sy malalaka ary misy loko mainty sy mavo. Ny ravina sasany dia efa mavo tanteraka. Ny fitoerany dia napetraka eo amin'ny tany misy simenitra ary misy trano lehibe ao ambadika.

Misy olona iray izay mampidina menaka ao anaty motera. Ny menaka dia ao anaty siny misy marika ny teny vahiny. Ny menaka dia miloko volondavenina ary mandeha midina avy amin'ny siny makany amin'ny vavahady misokatra amin'ny motera.

Vorona kely misy volo be sy malefaka. Ny lokony dia mavomavo ary misy fotsy kely eo amin'ny lohany. Ny vorona dia mijoro eo amin'ny tany misy ahitra ary misy harato eo amin'ny ambadiny. Ny volony dia manarona ny vatany manontolo ka toa boribory izy. Ny tongony kosa dia miloko mavomavo.

Trondro misy elatra malalaka ao anaty rano mangarahara. Ny vatany dia misy teboka maro be mitovy amin'ny kintana eny amin'ny lanitra. Ny hodiny dia mainty ary ny tenany dia tena mivelatra sy manify. Mipetraka eny ambony rano izy ary ny rambony lava misy volombava mampiavaka azy. Ny masony dia lehibe sy boribory.

Rojo volamena samihafa ny endriny. Misy fisaka, ny boeibory, ary ny môdely hafa. Ny iray manoloana kosa dia misy vato tsara tarehy izay mety ho kristalo, ny haben'ireo ao aoriana kosa dia samihafa ary manana môdely tsotra.

Efitrano fisakafoanana iray izay tena raitra misy bara, misy latabatra ary seza miendrika metaly, ny jiro dia volamena mihantona avy amin'ny valondriana mainty, misy rindrina vita amin'ny biriky mainty miloko maharivava mipetaka amin'ny rindrina, aoriana dia misy vata fampangatsiahana lehibe misy fitaratra ary misy fitaovana fampiasaina amin'ny fanaovana sakafo, ny atimosifera dia manambatra ny fomba maoderina sy indositrialy.

Rindrina miloko manga ao anaty kianja iray misy soratra sy sary maromaro eo amin'ny rindrina. Ny soratra dia amin'ny teny vahiny, ny sary kosa dia mampiseho zavatra samihafa izay tsy mahazo entina ao an-tsekoly toy ny antsy, ny kofehy, ny kapa ary ny fitaovana hafa, ny anaran'ny sekoly dia voasoratra eo ambaniny.

Varavarana iray izay misy saribakoly volamena eo afovoany. Izy io dia napetraka eo ambony latabatra boribory kely ary misy rano mandriaka manodidina azy. Ny latabatra dia mipetraka eo amin'ny gorodona misy karipetra mainty ary misy zava-maniry maitso eo ambadiny. Misy rindrina fotsy eo ankavia ary seza mainty eo amin'ny ankavanana.

Trano be misy rindrina milokoloko sy sary hosodoko, izay toa trano fanatanjahan-tena, misy kianja kely eo anoloana ary misy fiara vitsivitsy mijanona eo, ao ambadikany kosa dia misy hazo maniry ary manoloana dia misy arabe, voahodidina tamboho miloko fotsy izy ary misy vy miaraka aminy.

Ampahana fiara izay misy dokam-barotra eo amin'ny faritra ao aoriana, ny fiara dia miloko fotsy ary misy soratra sy sary maromaro, misy sary kamiao lehibe ihany koa. Ny fiara dia mijanona eo amin'ny arabe ary misy fiara hafa sy trano eo ambadika. Ny lanitra dia mazava tsara ary mafana ny andro.

Rindrina misy soratra sy famantarana maro be, misy sary miloko mavo sy mena milaza ny zavatra amidy, misy koa ireo taratasy kely misy nomerao ana finday sy soratra hafa amin'ny teny Malagasy ; misy varavarana misokatra ary misy fako eo akaikiny, ny rindrina dia toa tranainy ary misy loto.

Sainampireneny iray izay misy tsipika roa mitsivalana ny atsasany ambony dia manga, ary ny atsasany ambany dia mena. Izay mampiseho ny maha izy azy ny fireneny iray, ny manga dia matetika mifandraika amin'ny lanitra sy ny ranomasina, ny mena kosa dia mifandraika amin'ny heri-po, ny fitiavana, ary ny fiainana.

Fivarotana iray izay feno karazan-javatra sy vokatra hafa ampiasaina amin'ny volo. Misy marika samihafa izy ireo. Ny vokatra dia voarindrina amin'ny alalan'ny habehany sy ny lokony , ary ny vidin' ny tsirairay dia voasoratra eo ambany , ny ankamaroany dia manana endrika toy ny maditidity ary misoratra amin'ny teny vahiny sy teny malagasy , ny sary dia manome ny sary an-tsaina ny fivarotana mivarotra vokatra hoan'ny fikarakarana volo.

Latabatra fisakafoanana izay tsotra nefa moderina ao anaty efitrano iray misy jiro tsara. Ny latabatra dia boribory, manana loko mafana, ary mifanohitra amin'ny seza mainty misy seza lamba. Ny tany dia manampy fampiononana amin'ny efitrano. Ny rindrina dia miloko fotsy ary ahitana varavarana misokatra izay vita amin'ny hazo.

Lalitra iray izay mipetraka eo amin'ny tany miloko manga. Ny lalitra dia manana vatana volo mainty sy fotsy ary maso mena lehibe, ny tongony dia lava sy manana volo mainty, ny elany dia mangarahara ary misy lalan-drà mainty. Ny lalitra dia toa vao avy niala sasatra.

Rojo volamena izay misy zavatra eo ampovoany. Manana endrika boribory izy io ary misy lamina mitovy amin'ny teboka manodidina ny sisiny. Ny rojo dia manana endrika firaketana tsotra ary misy fehy kely eo an-tampony. Ny lokony sy ny zavatra aminy dia mitovy amin'ny volamena.

Ny torapasika dia misy fasika fotsy sy madio ary ny rano dia manana loko manga mahafinaritra. Misy vatolampy lehibe mivohitra eo amoron-dranomasina izay manome endrika mahavariana ny toerana. Ny lanitra tsy misy rahona dia manome fahatsapana filaminana. Manodidina azy ireo kosa dia misy zava-maitso.

Trano fotsy misy rihana roa mampiseho endrika moderina amin'ny alalan'ny sasiny varavarankely lehibe ny vimaitiampo lavarangana dia manomerika tsara tarehaminry ana faharoa ny zaridaina kely misy azo mahampahazoso toy ny fidirana ao an-trano

Efitrano fandraisam-bahiny iray misy fahitalavitra mipetraka eo amin'ny talatalana hazo. Ary misy seza roa soafa iray vita amin'ny hoditra mainty ,misy latabatra kely misy firaratra eo afovoany. Ny rindrina dia miloko fotsy, misy varavarana iray mitondra any amin'ny efitrano hafa ary ny gorodona dia vita amin'ny hazo.

Latabatra feno entana vita tanana maro samihafa : misy kitapo vita amin'ny kofehy, kitapo vita amin'ny volotara ary kojakoja hafa toy ny fehikibo, satroka, ary entana kely vita amin'ny hazo. Ny loko marevaka sy endrika samihafa amin'ireo entan'ireo dia manome endrika mahafinaritra sy manintona izay fahaiza-manao sy fahaizana amam-pitiavana ary ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny asa tanana.

Vorona iray izay avy any amin'ny ala tropikaly, ny lohany dia misy volom-bava miloko maro vava toy ny satroboninahitra miaraka amin'ny loko mena, mainty ary manga. Ny vavany lehibe misokatra dia mampiharihary ny anatiny miloko mavo ; ny vatany dia volon-tsokola mifanohitra tanteraka amin'ny lokony lohany. Ny endriny dia tena tsy mahazatra ary mampiavaka azy amin'ny vorona hafa.

Lovia lavalava ovaly, vita amin'ny seramika, manana loko fotsy ary misy lamina miloko manga manarona ny sisiny sy ny faritra sasany amin'ny ambany. Ao afovoany misy sary hosotry ny tanana mampiseho olona iray mandeha tongotra eny an-tsaha, manodidina azy dia misy voninkazo miloko. Ny sisiny roa kosa dia misy sofony afaka hitazomana azy.

Trano izay efa tranainy nefa tsara. Misy tafo lehibe sy boribory izay vita amin'ny hazo ary manana varavarana sy varavarankely maromaro. Misy kianja kely eo anoloany ary misy zana-kazo sy voninkazo maniry. Ny lanitra dia mazava ary misy rahona vitsivitsy. Mety ho trano taloha ity ary mety toerana manan-tantara.

Sainam-pirenena iray izay manana endrika tsotra nefa manana dikany lalina ho an'ny vahoaka. Ny loko maintso dia maneho ny ala tropikaly midadaska izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toekarena sy ny kolontaina ; ny loko mavo dia maneho ny harena an-kibon'ny tany, indrindra ny volamena izay efa ela no nodiovina tany, ny loko mena dia maneho ny herim-pon'ny vahoaka sy ny fifandraisany amin'ny tantaran'ny firenena.

Radio iray izay toa efa tranainy, tsy vaovao intsony ilay izy satria misy kilema kely toy ny notehirizina tamin'ny toerana mando ; ny lokony dia volafotsy sy mainty, ny rindrina aoriany dia miloko maitso mamiratra saingy toa tsy vita tsara ny fanaovana azy ; misy kasety iray ao anaty fantso mpikirakira ary toa efa ela no tsy nampiasana azy.

Pejy voalohany amin'ny boky iray, ny lohateny dia fomban' anarana malagasy. Ny anaran'ny mpanoratra dia Andriamirara hita eo ambonin'ny lohateny. Misy vidiny voalaza eo ambany, izay manondro ny vidin'ny boky tamin'ny fotoana nanoratana azy. Ny endrik' ilay boky dia manondro fa boky tranainy izy io, mety tamin'ny fiandohana taon-jato faha roapolo na talohan' izay. Ny taratasy dia miendrika antitra, ary ny soratra dia voasoratra amin'ny fomba taloha.

Hotely iray : izay ahitana lalan-kely vita amin'ny vato mankany amin'ny fidirana, eo ankavanana dia misy trano lehibe misy varavarana sy varavarakely, eo amin'ny faritra afovoany kosa dia misy kianja filalaovana sy dobo filomanosana, ao aoriana dia ahitana trano samy hafa maromaro izay mety trano fonenana, ny hotely dia rakotra zava-maitso ary voahodidina tamboho miloko manga.

Fivarotana iray, misy fahitalavitra lehibe eo amin'ny latabatra ary mbola tsy miasa ilay izy satria mbola manao ny fanamboarana azy ireo. Eo akaikiny dia misy mpanafana rivotra, avy ao ambany kosa misy mpankafy rivotra ary misy entana hafa ao ambadiky ny fahitalavitra : toy ny fampangatsiahana kely sy ny entana hafa amidy ao amin'ny fivarotana.

Biby iray izay antsoina ihany koa hoe sifaka. Ny lokon'ny volony dia fotsy saingy eo amin'ny lohany kosa dia ahitana faritra mainty kely izay mitovy loko amin'ny masony. Izy dia mihanika eo ambony hazo, ary ny aoriany dia toa ala matevina.

Rantsana goavy izay mbola misy voankazo kely sy maitso, ny ravina dia maitso ary manana endrika lava sy boribory ny voankazo dia mivondrona ary mbola tsy matotra. Ny hazavany masoandro dia manazava ny voankazo sy ny ravina manome azy ireo endrika mamirapiratra.

Bibikely iray manana loko mahavarina, ny vatany dia rakitra ranokely marobe, ny lokony dia miovaova eo anelanelan'ny maitso, mena ary mavo ary ny endriny dia misy teboka sy tsipika maromaro ary manana tongotra ihany koa izy ahafahany mandeha.

Milina iray izay fanamboarana poa-katsaka, miloko mena sy fotsy ary ny sary famantarana eo amin'ny faritra ambony. Ny vatany dia vita amin'ny metaly ary misy varavarankely vita amin'ny fitaratra mba ahafahana mahita ny fandrahoana azy. Mipetraka eo ambony tany, misy fantsona izy.

Angolandrano lehibe sy mahatanjaka miloko mainty sy volotsokolà ny hodina ary misy teboka madinika manerana ny vatany, ny lohany dia lehibe sy boribory ary manana maso lehibe sy mainty, ny lelany dia lava sy mifandimby loko ary mivoaka avy amin'ny vavany, mipetraka eo amin'ny tany misy ahitra sy kirihitra izy ary toa mitazana zavatra izany.

Tavoahangy iray izay misy menaka mandry mety ho fatao amin'ny vatana na volo. Izy dia miloko mavo ary misy satroka fotsy. Ny vokatra dia manana marika hoe roa amby enimpolo ary misy sary kely. Mipetraka eo ambony rindrina vato izy ary misy ranomasina sy lanitra manga eo arinany izay manome fihetseham-po mahafinaritra sy mampitony.

toerana iray misy entana isan-karazany amidy misy kitapo vita amin'ny lamba miloko maro samihafa miantona sy hapetraka eo amin'ny talatalana. Misy koa satroka sy kojakoja ary peratra. Ny fitaovana rehetra dia toa vita tanana ary manana endrika mafinaritra sy manintona. Ny toerana misy ny fivarotana dia toa eny ankalamanjana satria hahitana fitoerana fako eo akaikiny.

Sainam-pirenena ana firenena iray miloko manga dia mampiseho ny lanitra sy ny ranomasina manodidina azy. Ny felona kely misy felatanan' izay antsoina ihany koa hoe ravina liza dia manondro ny tantaran' izay nofehezin'i frantsa, ny loko mainty kosa dia maneho ny tano volkano sy ny harena voajanahary, ary ny masoandro mivoaka miaraka amin'ny ravina maintso dia famantarana ny toetr' andro mafana.

Vata fanafanana sakafo iray izay fisaka, misy sarony fitaratra. Ny vatany dia mainty ary misy tanany iray mba anokafana ny sarony. Hita eo amin'ny rindrina ambadika kosa ny fanafanana ary ny marika sy ny vidiny.

Karazana tombo-kase izay hampiasaina amin'ny famantarana ny taratasy sy ny antota taratasy vita pirinty. Misy ny vita amin'ny plasitika ary koa ny vita amin'ny hazo. Misy ny manana habe kely ary ny lehibe ; misy koa ny tombo-kase, misy ny tapin-tsoratra. Azo soloina ankoatr' ireo dia misy koa ny penina famantarana sy ny fitaovana fampiasana amin'ny fanoratana.

Vary maromaro izay ao anaty kitapo plastika napetraka eo ambony talantalana. Ireo kitapo ireo dia samy manana marika mitovy antsoina hoe makalioka. Ny ankamaroan'izy ireo dia misy soratra hoe Kaliana eo amin'ny sisiny ambany. Ny vary dia voatahiry ao anaty toerana misy jiro. Angamba ao anaty fivarotam-bary na ao anaty magazay.

Fivarotana sary sokitra sy modely vita amin'ny simenitra. Ny vehivavy manao akanjo fotsy dia toa manana endrika masina, ary ny vorona dia mety fanehoana ny fahefana na ny fahafahana, ny loko marevava amin'ny andry sy ny modely hafa dia manampy ny an-tsara tarehy nalaina tao amin'ny faritra Ambanivohitra ary mampiseho ny fahaizana sy ny fahaiza-manao eo amin'ny asa-tanana. Ny fivarotana kely dia manolotra vokatra vita amin'ny tanana izay entina hanomezana na ampiasaina manokana.

Ny biby dia manana loko maizina izay mainty na volontsokola. Ny vatany dia misy peratra maro ary ny tongony dia mifanohitra amin'ny peratra tsirairay. Hita eo amin'ny tanana ny tany maloto sy ny loto kely izay manondro fa ny biby dia avy amin'ny tany, maro tongotra izy io.

Moron-dranomasina mahafinaritra. Misy fasika fotsy sy ranomasina. Ao aoriana misy tendrombohitra amin'ny volontsangana mampitombo ny hatsaran'ny tany. Ny lanitra dia manga dia manga madinika mampiseho andro tsara. Ny zavamaniry maitso manodidina dia manampy amin'ny fampisehoana ny harena voajanaharin'i Madagasikara. Ahitana trano falafa ihany koa manamorona ny ranomasina.

Bibikely iray mipetraka eo amin'ny sisiny ravina maitso mamirapiratra. Ny ravina dia manana endrika fo ary misy lalan-tsaina mibaribary. Ny sampany hazo izay misy lavaka boribory kely dia manome fampifanoherana miloko maitso mavana. Ilay bibikely dia manana vatana lava sy manify. Ny lokony dia mavana ka hatramin'ny volontany ary ny masony dia maitso sy manjelanjelatra.

Sary hoso-doko iray izay mampiseho toerana milamina sy mahafinaritra. Misy faria lehibe eo afovoany ary misy vorona fotsy milomano ao. Misy tetezana vato mavomavo eo akaikiny ary misy hazo manodidina azy, ny lanitra dia manga tsara tareha ary misy rahona fotsy manodidina, ny a Hatsaran'ny natiora ary manome fihetseham-po mahafinaritra.

Fitaovam-pisakafoanana mahazatra ao an-dakozia malagasy : ny vilany lehibe vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny sakafo isan'andro, toy ny vary sy ny lasopy. Ny vilany kely misy sarony dia mety ho ampiasaina itehirizana ny zava-manitra ny sakafo sisa. Ny endrika voninkazo miloko mavokely sy manga amin'ny sarony dia manampy loko sy fahafinaretana amin'ny ankapobeny ao an-dakozia.

Tampon-tranona trano fivavahana iray. Misy minareto roa avo be, voaravaka zavatra sy lamba arom-baravarana misokatra. Ny minareto dia vita avy amin'ny loko fotsy sy maitso ary misy fotsy misy teboka mainty eo an-tampony. Misy antenina sy fandroana masoandro eo amin'ny tafo izay mampiseho ny fifangaroan'ny fomba fiaina maoderina sy fomban-dràzana. Ny lanitra dia manga maizina ary ny masoandro dia efa manomboka milentika.

Koveta kely iray izay feno karazana voankazo samihafa : misy papay matsiro, voasary makirana sy maitso ary voankazo manana hodiny mena. Misy voankazo koa izay misy voa maro izay mety ho zavoka na papay. Ny loko maro vava sy ny endrika samihafa an'ireo voankazo ireo dia mampiseho ny harena ara-boajanaharin'i Madagasikara.

Tavoahangy plastika roa izay feno dibera. Ireo tavoahangy ireo dia samy manana sarony mena ary misy marika mitondra ny anaran'ny fikambanana mpanambotra azy. Ny marika dia manambara fa io dibera io dia manana kalitao tsara ary azo ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo, ny fikarakarana, ny bohy, ary ny fitsaboana. Mety ihany koa manamandina ny hoditra.

Akoho raisin'ny zanany izay mipetraka ao anaty zaridaina misy zavamaniry. Ny akoho reniny dia miloko volontsokolà ary torak'izay ihany koa ny zanany. Mipetraka eo ambany hazo izy ary ny ravina lehibe sy maitso dia manarona ny ankamaron'ny vatany ; ny tany mando sy maloto ary misy fakany ety ambonin'ny tany.

Fivarotana iray izay mivarotra vokatra voajanahary sy kosmetika avy eto Madagasikara. Ny fivarotana dia feno savony, menaka manitra izay voajanahary samihafa. Misy marika iray izay hita eo aminy ny vokatra dia voalamina tsara eo amin'ny latabatra misy loko mavo sy mena ary misy boaty sy tavoahangy miloko samihafa. Ny ankamaroany vokatra dia voarakitra amin'ny teny malagasy izay manambara ny fanjifana azy.

Modely kely amin'ny trano fonenana nentim-paharazana, ny trano dia misy tafo vita amin'ny ravina ary ny rindrina dia vita amin'ny hazo. Ao anatiny dia ahitana fandriana, tsihy sy ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro, misy olona kely ihany koa vita amin'ny hazo izay mitoto vary.

Boky iray misy lohateny amin'ny teny vahiny, ny boky dia napetraka eo ambony talatalana eo akaikin'ny boky hafa, ny lohateny voasoratra amin'ny litera lehibe sy matevina ary ny teny hoe "Jesoa" dia misongadina amin'ny loko volamena, ny sarin'ny boky dia tsotra sy maoderina.

Ny sainam-pirenena japana toy ny masoandro miposaka eny amin'ny lanitra manga dia mampiseho ny hery sy ny fahamarinan'ny firenena. Ny fotsy dia maneho ny fahadiovana sy ny fahatsorana raha ny mena kosa dia maneho ny herim-po sy ny fitiavana ny tanindrazana izay mapiseho amintsika ny hatsaran'ny famolavolana sy ny lanjan'ny famantarana iray amin'ny firenena.

Tsangambato lehibe sy miloko eo amin'ny lanitra manga manana endrika boribory izy ary misy baravy maromaro mivoaka eo afovoany toy ny taratra ao afovoany dia misy sary trondro ary misy soratra hoe klioba lioan'ny Tolañaro enimpolo taona taona enimpolo sy sivinjato sy arivo roapolo amby roa arivo ny loko ampiasaina dia ny manga, vonimboasary ary ny maitso

Fivarotana mofo sy mofomamy iray. Ny vata fampiratiana dia misy fitaratra lehibe izay manome antsika fahitana mazava ny vokatra rehetra. Misy mofo vaovao sy isankarazany. Ny mofo dia voatahiry ao anaty harona ary ny mofomamy dia apetraka eo amin'ny lovia vita amin'ny fitaratra, ny vidiny dia aseho amin'ny marika kely eo akaikin'y vokatra tsirairay.

Ny fiara mena dia toa fiara efa taloha ary misy marika hafahafa eo anoloany. Ny lalana dia vita amin'ny vato ary misy lavaka kely. Ny tranobe dia manana endrika samihafa ary ny sasany amin'izy ireo dia mihintsana. Ny olona dia manao akanjo isan-karazany ary toa mandeha haingana izany daholo.

Afisy iray mampilaza ny fisina fisoratana anarana ao amin'ny sekoly "Daniel" ny afisy. Dia naka toerana eo amin'ny andrin-jiro eny amin'ny arabe ny an-kamarona no soratra ao amin'ny afisy dia amin'ny teny frantsay saingy misy teny malagasy vitsivitsy ihany. Misy fiara mandeha ny amin'ny arabe ary trano sy hazo manodidina ilay toerana.